Ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko goyettidinne liiqidi deiza gadenne goyettidi liiqi deiza gadeza guyera qasseka muuzenne mithati deizayssa be'ishe doos ha goyettidi liiqi deiza gadeza bolla qasseka attuma addeti zeretha yego bolla dizayssa be ishe doos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho demba gade bolla toketi deiza issi muruta giddon daro donza addeti ha murutazas go7iza dhale fisto bolla deizayssa be ishe doon

Ha misileza nu xelishe dizay azee gikon gita ago demba gade bolla toketi de'iza gita mango mitha betishe doos ha mango mithazi ayfido mango mithaza issi awari oykidi doos ha mangoza lanqeraputeti adhi adhi pitidi de'izaysa ha misiley nuna besses.

Ha misilezan nuni xeellishe de'izay aaze giiko muuzeti qanxxetidi gaden de'izayssanne daro macca indeti wodoro oyqidaynne miicizay, uttiday, eqqi de'izayti daro indeti eqqi de'izayssa ha misileza bolla nuni xeellishe de'os.

Ha missilezan nuni xellishe dizayi aze gikko tungga donnoyi gadden qooletidayissa macca asati maddabara bolla asso bolla de'izayissanne shiqqidi iza giddoppe ittaza maxxizayisanne maddabaran shishidi aththizayisa be'ishe de'oosi.

Ha missilezan nunni xelishe dei'zay azze gikko miththa ayfe gethethi errethiza appile gethethiza miththa ayffe xelishe deo'ss. Ha appile qassekka gammo zonne gidon daro herathan ha appile gethethiza Mitha ayffe muruthatha assathi kessosonna tokosona.

Haysa misileza bollan qase nun xelishe diza aze giko gita mango mithata bollappe nam'u nam'u mango nam'u kushe bolla oyki de'eiza issi atuma ade be'ashe de'ys

Ha misileza bolla nun xeellizay de7iza aazey giikko issi kaamey aspalte duunan eqqidi daro muuzeta caano bolla deizayssa xeellishe de7oos. Ha kaameza bollaka caannishe deiza issi attuma naa xeellishe de7oos.kameza matara qasse aspalte bolla eqqida gaare xeellishe de7oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko gitta tukke ayfe kaxo bolla dizayssa be ishe de7oos tukke ayfe qas nu dere itiophiyas daroo muruta santife gelthiza murutatappe issinokko

ha misileza bolla nu xeellishe deizay aaze geekko oge bolla issi qeerina aya saane giddon mangota oyqada eqqada deizayssa be ishe dewos i guyera qasse issi qorqoro keeththe deizayssa ha misiley nuna bessees

ha misileza nu xeellishe deizay aazey ggiikko gitta aho denba bolla toketidi gafo bolla paashie yego maarillo bolla deiza badala murota ha misileza bollan xeelon de7oos

Ha misileza bolla nuni xeellishe dEYIzay aazey geekko issi doondza adey kaxo bolla gakkide iza muuze kushera oyqqidinne nuna ha tirre ooththidi xeellishe diza ha misileza bolla xeellishe de'oos.

Ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko issi donza macasiya dirbadire maydi koote maydi huphe bolla lo7iza booththa shaashe qachida issi donza indeya gakkida pudhe bolla deiza tunga doono booketidayssa kushe nam7u kushetan oykka deizayssa xeellishe deo7os.

Ha misiley qas nuna besishe dizay aaze giikko lo'iza keeththe sinthara daro asati eqqidinne qasseka guutha asati keeththeza sinthara gade bookkoninne shuchchara keexanaw gadeza bookkishe dizayssa ha misiley nuna bessees.

Ha misileza nuni xeellishe deizay aaze geekko abakado ayfey ziqqi giidi deizayssa xeellishe de'oos ha abakado ayfey asa naati daro oheeran go'ettiza mitha ayfetappe issinokko

haysta misiliyaza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko aho demban toketidi gakkida shunkurte muruta issi doonzadey keeshen lo7iza zo7o shunkurte keeshen aaththidi tookki deizayssa xeellishe de7oos

ha misileza bolla nu xeellishe de'izay aaze giikko lo'ida ayfeso lo'idi shaayettida tukke ayfe be'ishe de'os ha shaayeti deiza tukke ayfe giddon sinera duuqeti de'iza tukke beoos ha duqetida tukke giddofe penoy pude kezizayssaka ha misiley nuna bessees

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aaze geekko issi attuma naay gitta tukke mitha ziqqe ooththidi ha tukkeza bollafe tukki hayfeza maxo bolla deizaysta ha misiley nuna bessishe deees.

ha misileza bolla ha7i nu xeellishe deizay aazey giikko issi macasiya masetidi giigidi deiza mitha uutha bolla teqisada uutha haashashe de7awus uuththay qasse nuus hoonne wolqa immiza quma qommotappe issi nouzakko

Ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze giikko gita denba gade giddon badalay tokettidayssi gakko bollanne maarillo bolla deizayssa xeellishe de'oos iza achchera qasseka issi doonza addey eqo bolla deizayssa be'ishshe de'oos

ha misileza bolla nuni xeellishe de'iza aaze giikko issi macasaya zanzhoo bokkada ehadanne madabara giddon qoolo bolla de'izayssanne eqqidi kumi kumidi de'iza zanzhoo murtata xeellishe de'oos

ha misileza bolla nu xeellishe deizay aaze giekko asfalte bolla issi kaame eqqidinne issi gaare bolla issi naay eqqidi bishe deizayssa beyishe de7os ha kaameza bolla qasseka issi attuma naay muuzeta lico bollaninne woso bolla deizayssa ha misiley nuna bessishe deees

Ha misile bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko dirsay dirsetti dizayssa dirsa beyishe doos ha dirsa gaaththan de7izay heni baggara gitta giitta uuthata beyashe deays ha uuthata sinthe dirsazappe ha baggara oge bolla qasse na'u attuma nayti hemeto bolla dizayssa ha misiley nuna bessees.

hayssa misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakko bolla deiza gakko bolla kaxo bolla deiza badala murota beyishe de7os badalay qasseka asa naas ho7onne wolqa immiza quma qommotappe issinokko

ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze giikko issi donza addey tukke ayfe gakkida tukke ayfe maxo bolla deizayssa be ishe de'oos tukke ayfe qas nu dere itiophiyas daro santime gelthiza murutatappe issinozakko

ha misileza bolla aazey nuni xeellishe deyizay giikko tunga donoy issi bolla shiiqidi bayzettanas issi bolla shiiqidi deizayssa be ishe de7oos tungay qasse daro lo7iza quma qommotappenne asi daro gize dosiza qumatappe issinozakko

Ha misilezan qas nuni xeellishe deizay aazey giikko daro maca indeti uttidinne shiiqidi deiza muruta ha murtazappe iita qoroninne maxo bolla dizayssanne indiya qasse ha nuna tire ooththada xeellizayssa ha misileza bolla xeellishe de'oos.

ha misileza bolla nuni xeelishe de'izay aazey giikko keeshe giddon melonta tukki ayfe zo'o lo'iza tukki ayfe asi be kushen kuuccidi pude nuna bessishinne de'izayssa xeellishe de'oos

Ha misile bolla qas nu xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denbay goyettidinne liiqidi deizayssa be ishe de7oos ha liiqidi goyeettidi deiza gadeza bolla darro asati sitara eqqidi deizayssa be ishe de7oos eeta guyera qasseka muuzeti mithati deizayssa ha misiley nuna bessishe dees.

Ha misileza bolla nu xeelishe deizay aazee geekko gitta aaho gade giddon sansa muru taymarara sittara goyettidayssa be ishe de'os ha goyettida sansagarsan isti macasiya hokkada ha sansagarsan xeelo bolla deizayssa ha misiley nuna bessees

Ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aazey giikko aaho gita demba gade bolla tooketidi gakkida shonkora muruta be ishe duus ha shunkorata murota giddon aadhdhi aadhdhi diggita mithati beettoso na shonkorata sintera qasseka cilila maatatinne guutha sita oge be ishe de'oos.

ha misiley qas nuna bestishe deizay aaze giikko darro asati eqqidi deizayssa issi mitha garsan eqqidi deizayssa ha mifiley nuna bestishe deees ha misileza garsan qasseka issi attumaynne na7u macati issi boncu oykkidi ha boncaza bolla issi hasayishe dizayssa ha misiley nuna bessees

ha misileza bolla nuni be ishe deizay aazey giikko festale giddon biittay qolettidi puutey toketidi puutezi gakkishe cililolo iza puuteta be ishenne issi attumay qasse iza hokkidi xeelo bolla deizayssa be ishe de7oos

Ha misileza bolla nuni qas xeellishe deizay ayfes xeellishin lo'iza guye baggara deiza mithatanne lo'iza cililo mithata gita gita mithatanne issi qa donza addey lo'iza gakko bolla deiza tunga duuno goshsha bollanne deizayssa xeellishe de'oos.

Ha missileza bolla nuni xelishe dizay aze giko nam'u boora qanbbareti diiza nam'u booratan marashe oyqidaysa worxafe oyqida issi donza adey qobbe aththida boote athida gaade goyiza issi giita adey xellishe de'osi.

Ha misileza bolla nu xeelishe de'izay aaze giikon daro asati goyetidi de'iza gade bolla shiiqidi eqidi de'izaysa be'ishe doos ha gadeza bolla qase nam'u asati gadeza gedeaarara sittara goyishe dizaysa beeyos

Ha misilezan nun qaseakka xellishe de'izay aaze gikko gista ahho gadde giddon goyettidi liqidi diza gadde giddon asati puuteta booki bookidinne tookishenne ha tookida putteta haaththa uushisho bolla de'izayssa xellishe de'ios

Ha misiley nuna besishe dizay aze gikoni nam'u sonza adeti toketidi dico bolla diza puuteta gidoni eqidinne ha puuteta xeelo bolla de'izaysa be'ashe de'osi, ha puutetappe heni bagara qaseka arisa arisetid beetishe de'es.

Ha misilezan nu xelishin dizay aze gikko gita aho denba gade bolla goyeti gakida muruta asati shishanne xelo De'izaysa ha misiley nuna besishe des ha murutaye toketidaysappe henira haho bagara qorworo kethatanne gita gita mithata be'ishe de'eoso

ha misileza bolla beettizay aazey giikko asati madabara kushen oyqqidayssatanne paapaaya haythatinne beettizayssa gakko bolla dico bolla deiza paapaayatanne issi lo7iza mitha eqqidi deizayssi beettishe de7ees

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey gikko darro asati gade goyiza goshsha miishata oyqqidi eqqidi deizayssa ha misiley nuna bessees ha asata guyera qasseka gita gita mithati aadhdhidi ha misileza bolla beettees

ha misileza bolla qas nuni xeelo bolla deizay aaze giekko darro asati eqqidi muuzeza qanxidinne ha muuzeza qasseka kaame bolla caananas kilo bolla woththidi mazzano bolla deizayssa xeellashe ne beyashe deays

ha misile nuni xeellishe deizay aaze giikko gakkida mango ayfe issi attuma addey pude mangoza oykkidi xeellishe beyoos mangoy asa naati daro go7ettiza mitha ayfetappe issi nokko

Hayssa misileza bolla nuuni xeellishe de7iza aaze giikko issi paappaya mithi eqqidi darro paappayata oyqqi de7izayssanne issi macasiya eqqada de7izayssa xeellishe de7os. Ha paapaaye gakkidi nuus gakkikko nuni mishin nuus daro go7a immiza kathatappe lo7iza miishatappe issinozakko.

Ha misileza bolla nu xeellishe deizay aaze geekko giitta tukki mithi kaxidi zo'idi beettiza tukki ayfe beyishe de'oos ha tukki ayfeza qasse nam'u macati issineya keeshe oyqqada issineya qas coo maxishenne shiifhe bolla deizayssa ha misile nuna bessishe deees

Ha misileza nuni qasseka xeellishe deizay aazey giikko daro asati liiqidi goyettida gadeza sinthera eqqidi deizayssa ha misilezi bestishe dees ha eqqidi deiza asata sinthera issi doonzadey qasseka gadeza bookko bolla dizayssa ha misile nuna bessees.

ha misiley qas nuna bessishe deizay aazeygiikko issi macasiya toketidi gakkida banga muruta shiishe bolla deizayssa bessishe dees ha muruta shiishshiza macashiya kuphe bolla shaashe qachada zokkon qasseka shaashe sharbe qachada maxo bolla deizayssa ha misiley nuna bessees

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko daro asati kamey biza ogelanqen mitha kuuya giddon shiiqidi tobetishinne eqqidi deiza daro donza asata xeellishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe dei'zay issi doonza addey gade goshsha bolla deizayssa xeellishe de7os issi macasa iza matara eqa deizara qasseka gadeppe gadeza bolla deiza iitata karmata densashe de7awus

Ha misile nuni xellishe diza aze giko kaththa shishiza kamey eqide'izaysanne ha bagara goyetida gadey qasi he bagara gako bolla diza issi muruta de'iza c'ililidi betizaysa beyishe dos.

Ha misileza bolla qassi nuni xeellizay aaze gizayssa giikko ha7i nuus lo7idinne giigana mala qassika wolqa wurssenna mala asi go7ettana mala yida gade goyiza daro kaameti maarara sittara shiiqidi de7izayssa be7ishe de7oos.

Ha misileza bolla nuuni xeelishe deizay aaze giiko ahho dembba gaade giidon goshsha bolla deizza goshsha kaametta be'oss ha kaametta bollaka nu deere tophphiya bandiray eeta achchara qasse assati eqqidi diizayssa beishshe de'oss.

Ha missilezan nuni xellishe de'zay azze gikko gitta aaho dembba gadden goyettidi liqqi de'izaysa beyos ha goyeti liqqi deyiza gadde bolla issi attumayi eqqi dizaysa beyoosi ha eqqi diza attuma duuna achchera mayikeyi de'izayisa beyoosi.

Ha missileza bollan nuni xellishe deizay aaze giikko wooga kaamey gaddeza bollappe tooketidi gakkida keththa muurutta shishshidi asatas lo'aththidi qollo bolla deizayssane beishe dosu.

Ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze giiko wogga aaho gita dembba gade bolla gade goyishe de'iza kaame be'ishe de'oos ha kaamezi qasse asa na'ay daro wolqqa kessanape nuus go'a immiza kaameko.

ha misileza bolla nuni qasseka xeellishe deizay aazey giikko wogga katha gakkida kaththa shiishshiza kaame be ishe de7oos ha kaametikka badala gakkida badalaza shiishoninne maxo bolla deizayssa ha misilezan be ishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi gakkida murota muruta shiishshiza kaame shiisho bolla maxu bolla deizayssa be ishe de7oos

ha misilezan nuni xeellishe deizay aazey giikko wogga kaththa shiishshiza kaamey gakkida katha shiisho bolla deizayssa be ishe de7os ha kaththa shiishshiza kaamey qasseka asa naati daro wolqa wursenna malanne daafurenna mala ooththo bolla dees

ha misileza bolla qasseka nuni xeellishe de'izay aazey giikko gitta aaho denban toketidi gakkida muruta muruta shiishshiza kaamey shiisho bolla deizayssa xeellishe de7os ha muruta shiishshiza kaamey asa naati daro wolqa kessenna mala go7izayssakko

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta a hodenba giddon gade goyiza kaame xuga denthishe gade goshsha bolla deizayssa be ishe de7oos ha goyettiza gade zagguye baggara lo7i zaggita gita mithati eqqidinne dicco bollaei zaggita mithata xeellishe de7oos

ha misilezan qas nuni xeellishe deizay aazey giikko issi muruta shiishshizayssi murutaza shiishshidinne qasse issinu issi kaameza giddon ha be shiishshida murutaza qolishenne isso issozas qolishe deizayssa beyishe xeellishe de7oos

ha misileza bolla beettizay aazey giekko wogga aaho gaden goyetti de7iza gade bolla gade goyiza kaamey asatinne liiqi goyettida gade xeellishe de7oos

Ha misileza nuni xeellishe deizay aazeygiikko gitta aaho denba gade bolla godettida issi muruta bollan dhale fistiza kaamey dhale fisto bolla deizayssa be ishe de'os ha dhale pistettizay qasseka dicco bolla deiza dohuzatas mutatas go'a imees guxume izeta muonta mala.

ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze gikko gitta aaho denba gade giddon daro gade goyiza kaameti goshsha bolla de'izayssa be'ishe de'osa ha kaameta achcharaka asati eqqidi henira hanira de'izayssa be'ishe de'os

ha misileza nuni xeellishe deiza aaze giikko giitta aaho denba gade bolla goshsha bolla deiza heedzdzu gada goyiza kaameta hahora be ishe de7oos qasseka sintha baggara nu beyishe deizay isti donza addey eqqi deizayssa beyoos ha donzaza sinthan qas maykey asi oyqqi deizayssa be'ishe de'oos

Ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla gade goyiza kaameti xuha dinthishe daro kaameti goshsha bolla deizayssa be ishe de7oos ha kaamezi asa naati daro wolqa wursenna mala asa naata daro go7a immiza kaamekko.

ha misileza nu xeellishe deizay aaze geekko kathay kaxidayssanne ha kaxida kaththaza qasse maxiza kaamey maxu bolla deizayssa be ishe de7oos iza giddon qasseka nam7u asati deizayssa ha kaameza bolla be ishe de7oos

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko ha nu dere itiophiya bayndira be ishenne qasseka iza sinthera deiza gade giddon eqqidi deiza katha shiishshiza kaame be ishe de'oos.

ha misileza nuni xeellishe deiza aazey giikko gitta aaho denba gade giddon gade goyiza kaame gadeza goshsha bolla deizayssa xeellishe de7oos ha goyiza kaameza goyishe yiishin qas issi attumade ha kaameta eqqidi hemettidi xeelo bolla deees

ha misileza bolla nunni xeellishe deizay aazey giikko aho denba gaden gade goyiza kaamey gade goshsha bolla de7izaysanne issi attuman addey beettizayssa xeellishe de7oos qas nuus ha kaamey yuussazi asa naa wolqay daro wuranappe maaddees

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla issi gade goyiza kaame gade goshsha bolla dizayssa ha misilezi nuna bessees ha kaamezi yoossey nu asa naytas daro go'a wolqa asa nay wursonna mala ooththees.

ha misileza bolla nu xeellishe deizay aaze giikko gita aaho denba gade bolla issi gade goyiza kaame gade goshsha bolla deizayssa ha misilezi nuna bessees ha misile bolla goshsha bolla deiza kaamezi nu dere asas daro go7a immees

Ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aaze giikko gitta aaho denba gade bolla cilila maatay deiza gade bolla gade goyiza kaamey gade goshsha bolla deizayssa xeellishe de'oos ha kaamey yidayssappe guye asa naati daro wolqa wursonna mala daro go'a immides.

ha misile nuni xeellishe deizay aasey giikko wogga aaho denba gade goyettidi liiqidi deizayssa ha misilezan beyishe de7os ha goyettidi liiqidi deiza gade bolla qasse gade goyiza kaamey eqqi deizayssanne ha kaameza bolla nu derey tophi aban diray dizayssa ha misiley nuna bessees

Ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho gade giddon gade goyiza kaamey gadeza goshsha bolla deizayssa xeellishe de7oos ha kaamezi qas asa naatas daro go7a immizayssakko.

Hayssa misileza bolla nuni xeellishe deiza aazee geekko issi wogga aaho gade bolla goyettidi gakkida murota kathaza shiishshiza kaame shiishshidinne bukkidinne asatazas puno bollaninne qolo bolla deizayssa be ishe asatinne eqqidi shiisho bolla deizayssa beyoos.

ha misilezan nuni xeellishe deizay aazey giikko giitta aaho demba gaden mithati aadhdhi aadhdhi guyera deizayssan demba gadezan kaamey gade goyiza kaame gadeza goshsha bolla deizayssa be ishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko giitta aaho gade giddon gade goyiza kamey gade goshsha bolla deizayssa xeellishe de7os ha kamey nuus daro go7a immees asa naay daro wolqa kessonna mala go7ees

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko ayfes xeelilo iza cililo kaxida murota ga7aho gade bolla gitta gade bolla gade katha shiishshiza kaamey shiishoninne buuco bolla deizayssa be ishe de7oos

ha misileza nu xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denba bollafe issi muruta muruta shiishshiza kaamey murutaza shiishoninne shiiqida murotaza bukkidinne punnidi asatas qolo bolla deizayssa ha misiley nuna bessishe deees

ha misileza bolla nu xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkida badala muruta beyishe deus ha gakkida badala muruta shiishshiza kaamey shiisho bolla de7izayssa ha misiley nuna bessishe de7ees

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko gi ta aaho denba gade bolla issi murutay toketidi gakkidayssa ha murutaza qasseka katha shiishshiza kaame kathaza shiisho bolla deizayssa xeellishe de7oos

Ha misile zanqas nuni xeellishe de'izay aazee geekko guutha nayti xaraphe matan shiiqidi maayara uttidi quma mishe dizayssa beyishe de'os ha quma mila maatappe issinaay qasseka issi macas yo quma barsishe dizayssa ha misiley nuna bessees

ha misileza nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho keeththe giddon daro murutay madabaran shiiqidi deizayssanne ha murutaza tookkizaynne tookestizay daro attuma naata ha misileza bolla xeellishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko isti macashiya daro guutha nayti oyde bolla uttidi maarara quma muussa bolla deizayssa ne macasiya qasse eetawu saane sanen qolada quma immizayssa be ishe de7oos

Ha misileza bolla qasseka nuni xeellishe deizay aazeey geekko guutha nati maarara xaraphe achchen uttidinne katha muussa bolla deizayssa be ishe de'os ha kaththazakka qasseka isti eqqida macasiya eeta saane sane bolla gujo bolla deizayssa be ishe de'oos.

ha misile bolla nuni xeellishe deizay azey giikko lo7iza aspalte oge bolla darro makinati gooshettiza makinati madadara ha maaspalteza bollara hamettishi deizayssa be ishe de7oos izaaiza makina yizayssa pude baggara mithatinne worata be7ishe de7oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aaze giikko attumaynne macati eqqidi deishin issi attume addey qasseka koppiya woththidayssi santhe baaze maliza eqa giddon oyqqidi eqqi deizayssa be ishenne besishe de7oos

ha misiley qassey nuna bessishe deizay aaze geekko gitta aho denba gade bolla toketidi qorxo bolla deizayssa banga muruta beyishe de7oos ha banga muruta giddon issi macasiya isxibota malatashe deizayssa ha misiley nuna bessishe deees

Ha misiley nuna bessishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla toketi deizayssa banga muruta bessishe dees ha banga murutazikka gakkidi qorxo bolla dizayssa misilezi bessees ha banga giddon qasseka issi macasiya eqqada deizayssa ha misilezan xeellanas dandayidos.

ha misiley qasse nuna bessishe deizay aazeegeekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi deiza badala muruta bessishe dees ha badala murutayka gakkidi paashsha yeggidayssanne marilidi wursidayssa ha misiley nuna qasseka bessishe deees

Ha misileza bolla nu be'ishe dizay aybe gikon issi gita ago demba gade bolla goyetida halo bolla de'iza issi muruta be'ish doos ha murutayka ayfeka lo'iza cilila maata malizaysako.

Ha missileza bolla nuni xelishshe de'izay aze gikko gita aho dembba gade bolla goyeti gakko bolla, kaxo bolla ,qorxo bolla de'iza bangga muruta be'ishe ha missilei nuna besishe de'es.

Ha misilezan qas nun xelishe dizayis aze giiko gitta deniba gade gidon toketidi gako bolla murutanee qaseka hinipithara gitatidi betiza mithata xelishenee be'ishe do'os

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko oge bollan qasse heni baggara gitta gade giddon goyettidi gakkida maarilidinne faasho yeggida badalanne darro asati ogeza bolla eqqidi hemettizaynne eqqiday deizayssa xeellishe de7oos

Ha misileza bolla nu beyishe deizay aaze geekko issi doonza addey pooxama yiday gakkida badala eqon deiza badala poqidi xeelo bolla deizayssa ha misile nuna bsishe de'es

Ha misileza bolla nuni qasseka xeellishe de7izay aaze giikko issi donza inddiya shaashe huphe bolla qachidaara saanera baadhdho bukettida baadhdho oyqqada carko bolla ha baadhdhozi geeyana mala izappe iitazi carko ekkidi baana carko bolla qolashe de7awus.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko issi shaashe qachida miiciza macasiya buketida baadhdho saanen aaththadanne carko bolla carkoy geeshshana mala carkos bessashe de7awus

Ha misileza bolla nu xeellishe de'izay aazey giikko issi doonza macashaya huphe bolla sharshe qachidaara saafan baadhdho oyqqada baadhoza qase carko bollas carkos punoninne punnanasinne geeshshana mala carkos qolishe deizayssa ha misiley nuna bessees

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aaze giikko gitta aa7o denba gade bolla goyettidi gakkida gaashe muruta daro attuma donza addeti shiishoninne buuco bolla deizayssa xeellishe de7oos

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko issi attuma adderanne nam'u macataranne qorqoro keeththe eeta guera dizayssa xeellishe de'os ha heedzdzo asati qasseka qoleti de'iza badala poqoninne xeelo bolla dizayssa ha misiley nuna bessees

Hayssa misileza bolla nuni qasseka xeellishe deizay aazey giikko aaho gade bolla toketi deiza badala murutay maarilidayssa paasho yeggizayssa lo7iza badalata xeellishe de7oos.

Ha misilezan nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta denba gadey bolla zerettidinne gakkida gaashe muruta beyishe de'oos gaashe qasse nu dere itiophiyan daro heeratan nuni asati go'ettiza katha qommozappe issinokko

ha misile nuni xeellishe deizay aaze giikko giitta aaho denba gade bolla goyettidi gakko bolla ful7o bolla deiza gembo katha be ishe de7os gemboy qasseka nu dere asati daro asati go7ettiza katha qommokko

ha misileza bolla nuni xeellishe dize aazey giikko gitaaho gita denba giddon goyettidi gakkida gaashe murota asati shiishshishenne ha gaasheza qas buucishe beettossona

Ha misileza bolla qas nuni xeellishe de7izay aazey giikko gitta gitta asati lo7iza gita asata donza attuma addeti eqqidi deizassanne eeta guye baggara qasse maarilidi paasho yeggiza badala murota eeta guyera xeellishe de7oos.

ha misile bolla nu xeellishe de'izay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla issi murutay toketidi ha murutazi lo7iza xeelli lo7iza maalara dicu bolla deizayssa ha misilezi nuna bessishe deees

Ha misiley nuna bessishe deizay aazey giikko gitta aaho denba bolla lo'iza cilila maatanne qas maataza geni baggaranne hude baggara gitta gitta bosheti deizayssa ha misiley nuna bessishe deees.

Ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko gitta denba gade bolla goyettidi gakkida badala mubota xeellishe de'oos ha badalazikka maarilidinne paashshidi badalazakka bedancon dancidayssa be ishe de'oos.

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay gitta aaho denba gade bolla toketi deiza banga muruta xeellishe de7os ha banga murutaza giddon qas issi huhphen shaashe qachidara koote may7ida maca indeya eqqada deizayssa ha misile nuna bessees

ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze giikko aaho denba gade giddon goyettidi gakkida gaashe muruta daro attuma addeti buccishe shiishshishe deizayssa xeellishe de'oos

Ha misilen qas nuni xeellishe deizay aazee giikko maarara sittara toketide iza fuuteta be ishe de7oos ha fuuteta achchera hinira hanira gitta gitta mithatanne duge baggara qasse uuthata be ishe xeellishe de7oos.

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko uttidayssanne eqqida daro asata be ishe de7oos ha uttida asati qasseka tunga duuno shunkurteta hara hara murtota bayzishenne qas eqqida asati shamo bolla deizayssata daro asati makina eqqidayssa hessa hessa malata darota be ishe de7oos

Hamisiley qas nuna bestishe deizay aaze giikko na'u doonza addeti shiiqidi deiza issi murota bukkoninne puno bolla pude beoyqqida mithara pudey agethas carko bolla imo bolla dizayssa hamisiley nuna bestishe deees.

ha misileza bolla nuni xeellishe deize aazey giikko lo7iza uuthati gita tiri beettiza uuthatanne sittara issi bolla guutha oge bollara yishe deiza daro asata be ishe de7oos

ha misilezan qas nu xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla uuthati gakko bolla deiza badala murotata xeelloos unu deres qas badalaynne uuthay daroo go7a immiza kathatappe issi nozakko

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko guutha maata keeththanne isti macasaya sinde murota safede bolla oyqada kuno bollanne lo'atho bolla eza giddon diza iita ta maxo bolla deizayssa be ishe de'oos.

hayssa misileza bolla nuni xeellishe deizay aazee giikko santhako santhay qasse nu dere itiophiyan daro hieratan asati go7ettiza kathatappe issinokko santhay asa naata daro go7a immizayssakko

ha misilezan nuni xeellishe deizay aazey giikko sinetan tukey issi sinezan tukey duuqetishenne saa netan qasse kashshashinne daabboy ne guutha qasseka tama woththiza eqa giddon tamay qolettin cu7ay cuu ishe be7oos

ha misile bolla numi be ishe deizay aazey giikko giitta aaho denba gade bolla goyettidi kaxo bolla gakko bolla deiza booththa santhe be ishe de7oos ha booththa santhezakka qasse na7u addetinne issi macasiya iitata iza garsefe densonne harmo bolla deizayssa be ishe de7oos

Ha misileza bolla nuni qasse xeellishe deizay aaze giikko issi guutha keeththe giddon issi naay daro kathayfeta maxineta barbaretanne daro murutata issi keeththe giddon uttidi bayzishe beettees.

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko aaho gitta demba gade bolla go'ettidi gakko deiza gaashe muruta be ishe de'oos gaashey qasse daro nu derey itiophiya asati go'ettiza katha ayfetappe issi nozakko.

Ha missileza bolan nuni xelishe de'zaysi aze giko issi donza adey tuke pute toko bola de'izaysa ha missilezi nuna beses tukey qaseka nu deres daro murutane sante gelsiza mitatape issinoko.

Ha misilen qasi nu xeellishe dizay aazee giikko ha katamay dishin ,katamaza hu7e bollara issi onza addey issi puute tokoninne tokkida puutezas biitta shiishonne ha misiley nuna besishe de7ees.

Hayssa misileza bolla nuuni xeellishee de7izay aazee giikko tukke miththakoo; thukkezikka qanxxeththi lanqqera haray cunchchidi kessa bollanne dico bolla de7izayssa thukke mithti be7ishee de7oos.

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla daro wora mithati gittatidi beettiza mithatanne ha mithata gissinthara qasse guutha maatati deizayssanne ha maataza giddon qas issi macasaya eqqa deizayssa ha misile nuna bessees

ha misileza nuni xeellishe deizay aazee giekko oge bolla daro asati hemettishe deizayssa xeellishe de7oos ha asata giddon qasseka issi maara naagistiza addeyka de7ees ha ogeza lanqera qasseka lo7iza mithatinne cilila maatata be ishe de7oos

Ha misilen nuni xeellishe deizay aazey geekko darro doonza asati puute kushen oyqqidi gadeza qasseka bookkidi iza giddon fuute tokkishe beettees fute tokkoy nuus asa naatas puuteti tokkidi doozati dari de7ikko nuus go7a immoosonna.

ha misilezan qas nuni xeellishe de7izay aaze giikko lo77iza gita gita mithati ayfes xeelli lo7iza gita mithati cililidinne beettiza dembba gade bolla de7iza mithata xeellishe de7os. Mithati qasseka asa naatassinne merotassi daro go7a immoosonna.

ha misile nuni xeellishe deiza aaze giikko gita gade giddon mithati diccidi deizayssa xeellishe de7os ha worazi qasseka asa naatas daro go7a immanaw dandayees haystan wora medosotika deikko hara dereppe yiidi xeellishe santife woykko miisha immidi xeellanaw dandayiza gishas ha worazi dicci dicci dibiikko nu deres go7a immanas dandayees

Ha misileza bolla nuni xeellishe de7izay aazey giikko aaho gita dembba gade bolla goyettidi liiqidi deiza gade bolla daro donza attuma addeti pute tokko bolla de7izayssanne heedzdzu oydda gidiza attumati qas eqqi de7izayssa xeellishe de7oos.

Ha misilezan nuuni xeellishe de7izay aazee giikko giththa giththa miththathi ichchanaadan zeemppoththida miththathinne qasse gadedeza bolla cilila maathaynne githa githa miththatha xeellishee be7ishee de7oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aaze giikko oge bollara hamettishe deizayssanne qas hani baggara goyettidi liiqidi giigidi deiza gade be ishe de7oos qasseka asati hamettizayssafe pude baggara nu xeellishe deiza aaze giikko gita gita mithatan be ishe de7oos

ha mishileza bolla nuni beyishe deizay aaze giikko worakko woraza giddon qasse aaze giikko lo7iza gita gita ciililo mithati de7oosona ciili loo mithay daridi duussay qas nuus go7a immees ha go7azikka aaze giikko iray nuus maarar bukkanassinne asa naay lo7o feeno ekkanas go7ees

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko daro macanne attuma doonza addeti deizayssa beyishe de7oos ha donza asatikka issi gade bolla shiiqidi issi tobe tobetishe eqqidi de7oosona

Ha misileza nuni xeelishe deiza aaze giikko keelettidi maarara goyettida gade keela gade be ishe de7oos ha keelettida keela giddon goyettida cilila murota be ishe de7oos.

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko denbba oge beyishe de'oos ha ogeza bolla qasseka kaameti bishe deizayssa be'oos he kaameta alanqera qasseka isti macashiya guutha eqa zookkon oyqada yiishe de'izayssa bey ishe de'oos

ha misileza bolla nuni qas xeellishe deizay aazey giikko keexettidi lo7idi deiza keeththeta bollafe qorqoroy dendidi deizayssanne issi macasiya eqqada he keeththeza xeellashe deizayssanne he heerazan qasseka gita gita mithata be ishe de7oos

ha misileza bolla nu xeellishe deizay aazey giikko darro asati puute oykqidaynne eqqidi deizaynne issi doonza addey botte aathtiday gadeza bookkoninne bookkon deizayssaninne bookkizayssa matara qasseka puutey deizayssa be ishe de7oos

hamisileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko ogeza bolla daro asati donza asati ogeza bolla hemettishenne isti maara naagisiza attumaranne daro asati ogeza bolla hemettishe deizayssa xeellishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko giitta denba gade bolla darro asati hemettishe deizayssa be ishe de7oos ha demba gadeza bolla qasse guutha maatati gitta gitta mithatinne darro asati deizayssa ha misilezi nuna bessishe deees

Ha misileza bolla nu xeellishe deizay aazee giikko gitta aho denba gade bolla asati eqqidi deizayssanne isso issoara haasa laamettishe deizassanne aadhdhe aadhdhidi mithati toketi deizayssa ha misileza bolla xeellanas dandayidos

Hayssa misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko darro attuma addeti guye baggara uuthi barzafe mithati deishin huute oyqidi deiza attuma nayta bessishe deees.

ha misileza bolla qa nuni xeellishe deiza aazey giikko wogga gita gita asati xeellishin lo7iza asati nu itophiya derey daro sante kestidi ooththida abbaye giddibe achchin pute tokko bolla deizayssa be ishe de7oo

ha misilen nuni xeellishe deizay aazay giekko oyddu gita gita asati eqqidi issi gita gita mithafi deiza wora giddon eqqidi deizana xeellishe de7oos ha woraynne ha woray ha mitha asa naatas daro go7a immizayssakko

Ha misilen qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko dan'o doozata be ishe de'os ha don'o doozateka saanthey kaarotey baadhoy shunkurtey daro hessa hessa malati licettidinne shiiqidi deizayssa ha misiley nuna bessees

Ha misleza nuuni qas xeellisheedda be7iza aabee giikko oge za7a bollan bayzeththishsheze7ida shunkurtteta,tungga donota,eqqi de7iza makiinatha,asathi heenne haa hameththishe suuqe doona bayzeththiza muruthatha xeellisheenne be7ishee de7oos.

Ha misilezan nu xelishe diza aze giikon issi suqe garisan kaqetid de'iza muzeta , kaqetid iza garsan de'za kilo , timatime, burtukanetanne ananasata h.h.m bayzetishe de'zaysa ha misileza nun xelishe de'os.

Ha misilee nu qas xeellishee de7izay aazee giikko muuzetha, manggotha paappayatha,akabaathotha hessa hessa daro miishshatha ha suuqe giddon uththidi asi bayzzanawu licidi woththidayssa ha misile bolla nuuni xeellanawu danddayoos.

Ha misileza bolla nuuni xeellishee de7izay aazee giikko giththa dembba gade giddon thokeththidi gakkida sanththetha cililo lo7iza sanththetha giddon issi aththuma na7ay eqqi de7izayssa be7ishee de7oos.

ha misileza bolla qas nuni xeellishe deizay aazey giikko zanjho tuumo barbare santhata daro haraara miisheti bazettizayssa peelufe de7oos

Ha misileza bolla nu xeellishe deizay aazey giikko teeridi kaxida muuze muruta xeellishe de'os muuze qasse nu heera asatas daro sante woykko miisha gelsiza qommotappe issi nozakko

Ha misile bolla nu xeellishe deizay aazey geekko gitta gittallo iza keeththetanenne oge bolla qasse asati daro miishata ba izo bolla deizayssa ha misiley nuna bessishe dees issi naay gaare bolla woththidi laaggishe daro muuzeta ekkidi bizayssa ha misiley nuna bessees.

Ha misilen nuni be ishe deizay aaze geekko asi oge duunan uttidi murutata santhata timatimata hessayssa mala qosxata uttidi bayzizayssa ha misile bolla nuni beyanaw dandayidos.

Ha misilezan qas nu xeellishe de'izay aaze giikko oge duuna bolla asati uttidi bayizo bolla deizayssa ha misiley nuna bessees ha bayzettizayti aaze giidi qa nu xeellishe xeeliza wode loomey qaaray barbarey sanththeta hessa hessa malata asati oge duunan uttidi bayizishe deizayssa ha misiley nuna bessees.

ha misilezan nuni xeellishe deizay aazey geekko oge duunan asati uttidi zansho tuumo barbareta hessa hessa mala daro muutata utti bayzo bolla deizayssa be ishe doors hayssa mala nunikka nu heera giddon bayzettishin be7ewos

ha misile bolla nu xeellishe deizay aazey geekko shunkurte tungadono timatimeti darro murutati shiiqidi ba yizato bolla deizayssa ha misileza bolla xeellanas dandayidoos

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko muuzey mangoy daro hessa hessa malata abkatoti giya giddon issi suuqe giddon bayzettishe deizayssa be ishe de7o mipati qasseka daro wode giyata giddon bayzettiza murutatakko

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey geekko daro guutha ogegiya bolla daro asati puttiri giya bayzonne shamo bolla deizayssa be ishe de'oos taanthata donota tuumota hessa hessa mala daro murtota asati bayzonne shamo bolla deizayssa be ishe de'oos.

Ha misileza bolla qasseka nuni xeelishe deizay aazey giikko bayzeto bolla deiza tunga dunota kaaroteta qaarata santhata hessa hessa malatata bayzeto bolla deizayssa be ishe de'oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aaze giikko oge duunan asati uttidi daro loometa tunga donota ishunkurteta qaarata santhata hessa hessa malata oge duunan uttidi bayzo bolla deizayssa xeellishe de7oos

ha misilen qasse nuni xeellishe deizay aazee geekko darro asati ia issi ciishsha toketida gitta gade bolla eqqidi deizayssanne ha ciishshazappe qasseka oyqqidi qanxishe deizayssanne lo7ethishe deizayssa ha misiley nuna bessees

Ha missileza bolan nuni xelishe de'izay aze giko aho gita demba bola goyetidi gako bola de'iza tunga dono hudhidi de'zayta xelishe de'os ha tunga donozape boketidaysa issi ayiya nam'u kushera oyqada de'zaysa be'ashe be'ishe de'os.

Ha missileza bolan nuni qaseka aze giko daro mac'ati atumati woraqata kusheni oqidi xafidaysane issi adey qaseka gidon eqidi woraqeta kusheni oqidi matire kusheni oqidi akafay gaden dees punkay dees daro asati shiqidi tobetizaysa be'ishe de'os.

Ha misileza bolla nu be'ishe dizay azee gikon hezhu attuma nayti lo'iza cishata qanxidinne maarara lo'iza woraqata xaaxidi xaaxidi wothishe de'izaysa ha misile bolla xelanas dandayadis.

Ha misilen qase nun xelishe dizay aze gikon Gita daro ciishat de'izaysa gidon issi macasiya ciishata lo'athonne giigiso bolla dizaysanne qas issi kushera lo'iza ciishatappe idimada de'izaysa be'ishe de'os.

Ha misile bolla nu xelishe de'izay aze gikko gita denba gade bolla daro asati shiqidi eqidaysa be'ishe dos ha shiiqidi eqida asata gidoppe taptare okidaynne matire oyqidaynne nam'u issi adrea issi macara matire oqidi mataro bolla dizaysa ha misiley nuna bese

Ha misileza bolla nu xeellishe dizay aazee giikko aaho demba gade bolla attuma donza addeti eqqidinne tokkettida badalay buro dico bolla dizaysanne attuma addetu kushe baqo bolla dizayssa be7oos.

Ha misilezan nuni xeellishe de'izay aaze giiko gita aaho dembba gade liiqi goyetidayssa xeellishe de'os. Ha goyetida dembbaza giddon daro asati eqqidi de'osona eqqidi de'iza asatuppe qasseka zereththa yeggizay, goyizay daro asati de'osona.

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko gita aaho denba bolla goyettidi gakkida murota issi lo7iza macana eya keeshe zokkon ba7ada ham uotatazappe qasseka duuthada kushen oyqada nuna bessashe deyawos

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazay giikko gita denba gade bolla goyettidi gakko bolla deiza lo7aathan woota giddon haaththe fisto bolla deiza issi haaththe fistetishe deiza gade be ishe de7oos

Ha misile nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho gade bolla keethte bollara keexettidi deiza gade giddon ciishsha lo7iza ciishshata be ishe deoos ha ciissazappe qasseka qanxada issi macasiya idimmada deizayssa xeellishe de7oos

ha misileza nuni xeellishe de iza aazey giikko gita denba gade giddon goyettidi issi muruta bolla haaththey qoppistonne haaththey qoletishe de izayssa be ishe dey oos iday bukkona saatey hayssa mala oossidi haaththey ushshikko nuus nu tokkida muretay lo7ora gakkanawu dandayees

ha misileza bolla daro asati eqqidinne issi attumay qasseka ziqqi giidi xeelizaysa be'ishe de7oos hayssa giddon goyettidi maarara sitara goyettidayssa giddon qasseka donoye heedzdzu donota yegettidayssa be ishe de7oos.

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko lo7idi ayfes lo7iza gitatidi beettiza badala muruta beyishe din ha badala murutaza qasse issi doonza addey kushen maxaafa oyqqiday manaxire woththiday jaakkete may7iday ha badalaza issi badala oyqqidi deizayssa ha misile nuna bessees

Ha misilezan qas nu xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla toketi deiza ciishsha beyishe deos ha ciishshazappe qasse qanxada oyqada eqqa miicashe deiza issi macasiyo ha misileza bolla xeellishe de7oos.

ha misileza bolla nu xeellishe de7izay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi gittatidi beettiza mango mithatanne ha mango mithata garsaza qasse dico bolla de7iza guutha guutha matata be ishe de7oos

Ha misileza nuni xeellishe de'izay aazey giikko gitta aaho keeththe giddon lo'iza ciishshata beyishe duesa ha ciishshayka zo'o fudhekko ha fudheza qasseka nuni xeellishininne xeellana ayfes lo7izayssakko.

Ha misileza bolla issi donza addey xeellishe de'os qasseka he donzaza achchara deizay aazey giikko ha'i nuus giigidi yida matha iza beea eestiza matha eqanne pudera qasseeyka iza sinthe baggara keeletidi licettidi deiza shuchchata be ishe doos.

ha misileza bolla qasseka nuni xeellizay aazay giikko aho gitah keeththe geddon tokketi deiza ciishshata be ishe deos ha ciishshatappekka qasseka isti attuma naay ha ciishata qanxidinne baazi giddon woththidi gaare bolla woththidi laago bolla deizayssa be ishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze giikko issi keeththe giddon lo'iza ciishshati zo'oy galal'oy boothi lo'iza ciishshata be ishe de'oos ha ciishshata qasseka asatikka shammanawu yiidi macasira haasawo bolla dizayssa beishe doos

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deiza aazey giikko gitta denba gade bolla darro donza asati eqqidinne eeta lanqera qasseka gade goyiza kaame eqqi deizayssa bessees qasseka eeta lanqera pudera gede baggara lo7iza mithati gita gita mithati eqqidi deizayssa ha misilezi nuna bessees.

ha misilen nuni xeellishe de'izay aazey giikko gitta denba gade bolla goyettidi liiqi deiza gade bolla darro attumay macay goyetti liiqi de iza gade giddon zeretha yeggishe hemettishe yeggi yeggi hemettishe deizayssa be ishe de7oos

nu ha misileza bolla xeellizay cilila maata giddon ha7i hai ooraxettidi yida mathati iza giddon eessa eessiza lo7iza qorqoroy bollara de7iza galal7o qaalamen gorfettida mathata keeththe be ishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko nam7u attumadeti eqqidinne lo7iza ciishshati deizayssa be ishe doos ha ciistay qasseka bayizetikko asas daro go7a misantife ingelistanawu dandayees

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aaze geekko mathati be eessa eessanas iza giddon uttidi eessiza ha7i nuus lo7idi yida eessa iza giddon eessiza eqata be ishe de7oos ha eessaza bolla qasseka maata wostishe issi attumadey beettishe dees.

ha misilezan beettizay aazey giikko aaho denbagaden goyettiri gakkida timatime muruta issi macasaranne issi attumara shiishidi timatime shiiqiza eqa giddon he murutaza qolishin beettosonna

ha misileza nu xeellishe de7izay aaze giikko wogga gita aaho denba gade bolla toketidi pudho bolla de7iza ciishshata be7ishe de7os ha ciishshata giddonka heedzdzu maca nayti eqqidinne isso issuwara xeellethishe miicha bolla de7izayssa ha misiley nuna bessees.

hayssa misileza bolla nuni xeellishe deizay aze giikko wogga aaho keeththe giddon lo7iza ciishshati deizayssanne ciishshaappe qasse macaashiya guutha ciishata lo7izayssata idimmada deizayssi xeellishe de7oos

Hayssa misideza bolla nuni xeellishe deiza aaze giikko ayfes xeelin lo'iza daro gitta keethti giddon lo'iza ayfes lo'iza ciishshata maca indeti shiishoninne xeelo bolla iitata maxo bolla deizayssa be ishe doos.

ha misileza bolla qas nuni xeellishe de7izay aazee giikko issi macasaya miicashe kushe ha micca oykkada issi biradhdhey gita birahdheza dhoqi hista bessada issi kusherra qassi lo7iza ciishsha oykkada miicashe beettawus

Ha misilezan qasseka nuni xeellishe de7izay aazey giikko giitta aaho gowethe kiexettida giddon ciishshara lo;iza puuteti tokketidayssa be7oos ha puutetappe qasseka issino duutha oyqadanne issi macasiya xeelo bollanne ziqqi gaada waraqetara oythethada xeelo bolla deizayssa xeellishe de'oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deize aaze giikko macatinne attomatinne gitta keeththe keexo bolla biratara keexettiza keeththe keexo bolla deizayssanne shuchchatinne ginbeta ganabayettida ginbeta beyishe de7oos

Ha misile nuni tsellishe de'iza aze gikko, gitta haathe pudera aho bollara goggishe de'iza issanne, qassika ha goggiza haathezi elidi bettiza issa tsellishe de'os. Ha haatheza lanqera qassika mittati cililo maatati de'iza tseellos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko nam7u misile xeellishe de7oos issi baggara deizay aazey giikko shiiqidi deiza eelida haaththe simile haaththenne issi baggara qasse gakkidi lo7izayssa paapaya muruta beyishe de7oos

ha misile zanqas nu xeello bolla deizay aazeygiikko gitta aho denba bolla boshetikka deizayssa matan doozorey gade goshshe bolla deizayssanne daro kaameti aadhdhi aadhdhidi deizayssanninne asati qasseka ha kaameza achchera eqqidinne oosiso bolla deizayssa ha misiley nuna bessees

Ha misile bolla qas nu xeelishe deizay aazey giikko nam7u qofata nam7u misileta beyishe deoos ha nam7u misiletappe issi baggara deizay simile haaththe eeli deizayssa bestishe dees qas hude baggara deizay nuna bestizay aazey giikko paapayo murotay kaxo bolla deizayssa maaran toketi kaxo bolla deizayssa bessishe deees.

Ha misileza nuni xeellishe deizay aaze giikko aaho gita demba gade bolla aadhdhi aadhdhidi paapaaya mithataninne mithi gaden shiiqi deizayssataninne issi adde eqqidinne addes eqqidayssa guye bollara qasseka festale giddon biittay qoletin mango puutey tokketidi diccidi deizayssa xeellishe de'oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko issi wora giddon ichide iza tubonne issi eqqida attuma nay kushe micidinne lo7o shempo shempishenne kushe micidi deizayssa ha misileza bolla xeellishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe de7izay aazee giikko ichida haaththe woy shiiqi de7iza haaththe giddon lo7iza maatay cililo maatay de7izayssanne qas iza guyera gita gita lo7iza mithati de7izayssa xeellishe de7os

ha misileza bolla qas tani xeellishe deizay aazey giikko liiqidi goyettida maarara goshsha woga naagidi goyettida gade bolla haaththe horo haaththey yedettidayssa haaththezi gadeza bolla gogishe de7izayssa xeellishe de7oos

ha misilen qasse nuni xeellishe deizay aazey geekko gitta aaho denba gade bolla maatay diccishe diza gade giddon darro deesheti mizay eqqizaynne hamettizay dizayssa ha misiley nuna qasseka bessishe deees

ha misilen qasse nuni xeellishe deizay aaze geekko issi aaho denba gade bolla issi qeerina ay darro boorata miizata hessayssa malata darota laaggidi efizayssa ha misile bolla xeellanas dandayidos

Heysa misilaza bollan nuun tsellishin de'iza aze gikko machasiya darro kutotta saane giddon kushe saane giddon hatthe qollin darro kutotti shiqqidi hattha ushsha bollan de'izaytta tsellishin do'os.

Ha misileni nuni xeliishshe dizayi aze gizayisa gidikko gita demibba gade bola xurayi denthishe daro deyishati issi adeyi qase ha deyisheta lagidi ha ogezara gede ekidi efizayisa beishshe deosi

Hayssa misileza bolla nuni xeelishin de'zayi aaze giiko miththata bolla daro deeshati qashetidi wodorora de'izayssa be'ishe de'os. Izetakka guyera qasse tukke miththati de'izayssa xeelishe de'osi.

Ha misileza bolla nun xelishe de'zay aaze gikon issi macasiya Karen utada nam'u kutotas haathe qolada saane giddon imada kutota sinthan qaseka nam'u phuphphuleyne iza haathe qolada kubayayi de'izaysa xeelishe de'os.

Ha misileza bolla nuuni xeellishe de7izay aazee giikko aaho gadee miththathi guuththa miththathi de7iza gade bollan nam7u waaxa boorathan nam7u aththuma addethi gade goyishe de7izayssa xeellishee de7oos.

ha misile zanqa nuni xeellishe deizay aase giikko issi guutha geya giddon daro meheti bayzetoniinne asati shamo bollaninne xeelo bolla giyatan qas heni hani hamettizayssanne giyazappe pude baggara mithati doozati i uuthati beettizayssa xeellishe doos

ha misileza nuni xeellishe dizay aazey giikko gitta aaho dembba gade bolla maatay iza bolla de'iza demba gade bolla daro meheta asati heemo bolla dizayssa beyishe de'oos.

ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aazey giikko taybon tammafe dariza daro haretanne qasseka daro maca hindeti eqqidi de'izayssa ne issi keeththe giddon eqqi deiza daro haretanne daro asata beyashe deays

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko aaho gita demba gade bolla maatay deiza gade bolla meheta be ishe de'oos ha mehetaka heemmiza nam'u attuma naaytaka be ishe de'oos.

ha misilezan qas nuni xeellishe de7izay aazee giikko kuttoti kare ayfe bolla shiiqidinne gede ha hamettishe de7izayssa be7ishe de7oos kuttoy qas nuus asa naytas daro go7a immiza soo medosappe issinokko

ha misileza bolla qas nu xeelo hundeizay aaze geekko na7u donza aadeti mith bi hashe bolla kushera histidi oyqidinne na7u boorata laaggi ekkidi be sintera bishe deizaysta ha misilezi nuna bessees

Ha misileza bolla qaseka nu xelishe duzay aze gikon arsa arisetid arsaza bolla tunga donoy de'iyayasa be'ishe , ha Tunga donoza qaseka nam'u macasat donoza xelishenne oykid besishe ha misilen betosona.

Ha misileza bola nuni xeliishshe dizayi aze gikko aho gade bola toketidi gakkida badala muruta giddoni daro asati aqidi badalaza oyiqidi eqi deizayisa besishshe xeliishshe deosi

Ha misileza bolla nuuni xeellishe de7izay aazee giikko githa aaho dembba gade bolla daro asathi eqqidi de7izayssa be7oos;ha eqqidi de7iza asathapekka gidduwan qassikka matire oykkizi gadeza maththaro bolla de7iza asathaninne eqqidi de7iza asatha be7ishee de7oos.

Ha misilen qas nuni xeelishe dizay aaze giiko toketidinne gakida bangga muuruta be'ishe de'os; ha bangga muurutaza issi maccasiya baacca oykada buuco bollaninne gakida muurutaza shiisho bolla de'awus.

Ha misilezan qass nuni xelishe di'izays aze giko arsa arsetidi ha arsaza gidon pistale gidon xaxetidi putey toketidi asati he puteza xelonine izan gidon de'iza itta mishata denththo bolla de'iyaysa ha misilezan xeelanas danda'os.

Ha misilezan qas nu xelishe de'izay aaze gikon Gita aaho demba gade bollara kaxo bolla, gako bolla, pashe yego bolla de'iza badala murutay mara sitara toketid de'izaysa beyos, ha badalaza heni bagara qaseka gita Gita mithati eqid de'izaysa ha misiley nuna beses.

Ha misileza bolla nuni xeellishe de7izay aaze giikko gakkidi unxettidi bukettida bangga muruuta issi asi kushen kuuccidayssa be7ishe de7oos. bangga qasseka daro go7a nuus immiza katha ayfetappe issinokko.

ha misile bolla qas nu be'ishe de'izay aaze giikko gitta aho denba gade bolla tukke puteta be ishe do'os, ha tukke potetikka qasse fastale giddon xaaxettidi festaleza giddon biittay qoletin toketidi arsa garsen de'izaysa be'ishe de'os.

Ha misileza bolla qasseka tani xeellashe deizay aazee gikko fuuteti festaley xaaxetidi ha festaleza giddon biittay qolettin fuutey toketidi dicci deizayssa lo'iza puuteta ha misileza bolla xeellanas dandayadis.

Ha misileza bolla tani xeellashe deizay aazey giikko wogga aho gade bolla denba gaden toketi gakko bolla deiza tunga dono issidonza addey harmo bolla deizayssa be ashenne xeellashe deays.

Ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko aaho gita denba gade bollan mithatinne tukke ayfeti tukke mithatinne uuthati toketidi dico bolla gakko bolla deizayssa be ishe de7oos.

ha misilezan qanuni xeellishe deizay aazey giikko lo7iza ayfes buro kaxontayssa kaxanas matida paapaya murutata daro paapaayata xeellishe de7oos paapaayay qas nuus daro lo7iza metettanas duunas lo7iza kathatappe issi nozakko

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko ayfes lo7iza maarara sittara shiiqidi issi bolla deiza puuteti toketidi buro laalettana deiza puuteti issi bolla shiiqidi maarara sitara deizayssa xeellishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey geekko ayfes xeelin o7iza cilila puuteti maarara buro laalettanawu de iza puuteti maaran toketidi deizayssa xeellishe de7oos

Ha misile bolla nuni be ishe de7izay aazey giikko gitta aho denba gade bolla daro attuma addeti ha gadeza bookkidinne he bookkida gadeza giddon qasseka pute tokkishinne haaththe ushshishe ehayssa misilezan be ishe de7oos.

ha misileza nuni xeellishe de'izay aaze giikko aho gita denba gade bolla goyettidi pudhe bolla deiza tonga dono be ishe de7oos tonga dono giddotan qasseka aadhdhe aadhdhidi asati eqqidi de'izayssa be ishenne xeellishe de'os

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giikko arsay artettida arsaza bolla qoletti deiza tunga dono oyqqidi nam7u macasati miicishenne he tunga donoza xeellishe deizayssa be ishe de7oos

ha misileza bolla nu qasse xeellishe de'izay aazey giikko daro arseti deiza arsata giddoppe issi arsape nam7u tunga duunota be kushen oyqqida issi adde xeellishe de7os tunga duunoy qasse nuus hoonne wolqay miza qumatappe issinokko

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko lo7iza puuteta be ishe de7oos ha fuuteti qasseka festale giddon xaaxetidi festaley giddon biittay qolettin iza giddon fuuteti diccishe deizayssa be ishe de7oos

ha misileza bolla qasseka nuni xeellishe deiza aazey giikko aaho gita denba gade bolla goyettidi liiqi deiza gade bolla issi doonza ddey ha gadezan bookkidi issi puute tokkidi he puteza achchin uton deizayssa beyishe de7oos qasse iza guye baggara daro qasati hamettishe deizayssa xeellishe de7oos

Ha misiley qas nuna bestishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakko bolla qorx bolla deiza banga muruta beyishe de'os ha banga muruta giddon ichashu attuma addeti goshsha miishata oyqqidi hemeto bolla dizayssa ha misiley nuna bessees.

ha misiley bolla qas nuni xeellishe deizay aazey giikko arsa malaweykko guuthara keexxettida keeththe giddon puuteti pestalen xaaxettidi biittay qoletin dico bolla deiza puteta maarara sitara asati shiishshidi wossida puuteta beyishe deos ha puuteta qasseka asati lo7athishenne xeellishe de7osona

ha misilezan qasseka nuni xeellishe de'izay aaze giikko saanera bangata badalatai genbotay daro daro kathayfeta beyoos ha kaththayfeta qasseka xuufera woykko misilera asati shaakkidi erana mala xaafettidi deizayssa be ishe de7oos

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko issi doonzaddey gakkida badala paashshidi gakkida badala bolla badala achchera eqqidi deizayssa be ishe de7oos badalay qas nuus daro go7a immizayssanne wolqa immizanne hoo immiza quma qommotan taybettees

Ha misile zanqanu xeelishe deizay aazey giikko goyettidinne liiqidi deiza gade bolla daro asati huuteta tokkishe beettishe de'o huuteta tokkishinne haaththe ushshishe beettishe de'osona.

ha misileza nuni xeellishe de7iza aaze giikko gitta aho gade bolla goyettidi maarara kaxo bolla de7iza tunga dono xeellishe doos ha tunga donoza giddon asatikka aadhdhi aadhdhidi eqqidi beettosona.

Ha missileza bolla nuni xelishe de'zay azze giko giththa aaho demba gade bolla daro borathi mizathi dizayssa besishshe deo'ss. Ha borathi mizathi lanqen qaseka nau' boththa ma'da athumu addethi eqqid dizayssa ha missile qoncises.

Ha missiley qasi nuna besso bolla dizay aze gikko nam'u mehe akkimeti issoyi wareqqta bolla xaffo bolla de'izayssanne issoyi qasekka meheza paraza bolla akkamo bollards dizzayissanne issi donzza addeyi eqqidi parraza akkanththo bolla dizayisa ha missileyi nuna besses.

ha misileza bolla qas nu xeellishe deizay aaze giikko issi mehe taakimenne issi qeeri naanne issi dorsa beyishe de7oos ha dorsaza qasse hakimezi marfe cado bolla deizayssanne issi qeeri naaazi oyqqidi hakimezas bessizayssa ha misiley nuna bessees

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aaze gikko nuu woykko hayssa soho me doossata akimiza hakimeti issi naay bentasoppe hakana ekki ehin kanaza akimo bolla deees hakana kanthoy asa naatas kanazi saxikkokka harge aaththontayssa mala go7ees

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko darro deeshsheti booththa mayo ma'ida me haakime hakimetaynne issi donza addey beyishe de'oos ha hakimeti qasse darro deeshshetaappe issi deeshsheza issi hakimey issi deeshsheza qas issi akimey oyqqidi xeelo bollanne akime bolla de'oosonna.

ha misileza bolla nuni xeellishe de7iza aaze giikko gitta denba gade bolla lo7iza cili7lo maatati de7iza gade giddon booratinne miizati heemeto bollanne shiiqidi de7izayssa ha misileza bolla xeellishe doos.

Ha misilen qasse nuni xeellishe deizay aaze gikko gitta wora bollan issi denbagade bolla eqqidi deizayssa wora merosata be ishe de'os ha wora merosati qasseka nu heeran gammo giddon beettiza wora merosotappe issinokko

Ha misile bolla nu xelishsheni dizzay azze gikko gamoththa be'shshen de'os gamoy kasse wora medhdhosaththappe isuwakko ha wora medhdhosay wolqqamanne woththara gobba giddidda wora medhdhosaththappe isuwakko

Ha misilen nuni xeelishe dizay azee? Gizayssa gidikko wora medosati wora giddon hemeton dizayssa xeelishe de'os. Ha wora medosay awanii betizee? gizayssa gidikko Gamo zone getteta eretiza wanna kataman oyddu pultto kataman bettes.

Ha missileza bolla nuni xeellishe dizayissi azze gikko ommarisara gammoyi ogge bollara hemetishshe dizayisa be'os iza acharakka miththati eqqi dizayissa xellishe de'os gammoyi qase wora meddosatappe babisizzayisanne gitta meddosakko.

Ha misilezan bollan nun xelishe diza azegiko omarisar gawaranee godara be'idide'os gawaray soo medosa geteti eretes godarey kare medosa woy wora medosa geteti eretes

ha misileza bolla nu xeellishe de7izay aazey giikko issi wora me doossa beyishe de7os ha wora me doossay me wora medoosappe wothara gooba gididayssanne wolqama gidida wora medoossappe issino gididayssa eroos

hamisileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta haaththe giddon heedzdzafe dariza dangarsati haaththeza giddon himetishe deizayssa xeellishe de7oos dangarsay qasse wora me doosatappe wolqama geetettidi erettizayssa issinozakko

Hamisileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko wora medoosakko ha woramme doossay qasseka nu dere itphiyan xalalan beettiza worame doosakko ha woora medoosata xeellana giidi kare dereppe daro asati miishe ciggidi gelossona.

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko wora medosappe issino giididayssa godare beishe de7os godare qasseka asa naasi itakko asa na7a maanawu woykko wodhanaw dandayees.

Ha misileza nuni xeellishe deyizay wora medoossappe issinokko ha wora medoossazi qasseka nu dere itiophiya xalalan beettiza wora me doosakko ha medoosaza beyana giidi kare dere he daro asati yoosona.

Ha misilen nuni xeellishe de7izay aaze giikko wora giddon gaammoy issi gammoy eqqidinne issi gammoy qas uttidi be7ishe de7oos. Gammoy qas wora medoosatappe babissizayssanne wolqama wora medoosatappe issinozakko.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko henira hanira maatay deishin ha tiri ooththidi laathi xeelliza godare be ishe de7oos. godare qasse worame doosatappe issino gididayssa eroos.

ha misileza bolla qas nuni xeellishe deizay aazey giikko issi worame doosatappe issinoza beyishe de7os ha worame doossay qasse itophiya xala lambicha beettiza worame doossa gidida gish daro asati iza beyanaw kare dereppeka yoosonna

Ha misileza bolla nuni xeellishe dizay aaze giikko wora giddon gitta wora demba gade bolla guutha mithati diza wora giddon wora medoosati daro medoosati issi bolla shiiqidi gede haa gidi diza issa be'ashe de'oos.

Ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aazey giikko wora me doosappe issino xeellishe de'oos dha wora me doosay qasse nu dere itiophiya xalalan beettiza wora me doosakko hame doossaza beyanas qasseka kare dereppe daro asati daro sante immidi xeellosona

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko omarsa giddora issi godareynne issi gawaray eqqidi deizayssa be ishe deos istifenge qas doya deizayssa be ishe de7os gawaray soo me doosa geetetti erettes godarey qasseka wora weykko kareme doosa geetettidi erettes

Ha misilezan nu xeellishe deizay aazey giikko geeggey be duuna kessada doyada bessizayssa ha misilezan xeelloos ha misilezan de7iza geeggeya qasseka wora medosotoppe issino gidezanne wora medosooppe qassara leparahamettiza medosooppe issinokko.

ha misileza bolla nuni be'ishe de'izay aaze giekko issi wora medoossa beyishe de'os ha wora medoosazi qasseka nu dere itophiya xalala beettiza gishawu kare dereppe daro asati ha wora medoosaza be'ana giidi yiidi nu deres itophiyas miisha sante ciggidi xeellosona

ha misileza bolla nuni xeellishe de'izay aaze giikko kare medoossa woykko worame doosa geetetti erettizayssa gaammokko gaammoy qasse worame doosata giddon wolqamanne babisiza gitta worame doossatappe issinokko

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko nam7u gammoti wora giddon eqqidi isso isso ora dooshetishe deizayssa beyishe de7os gammoy qasse wora merostappe wolqamanne woxxon gooba gidida woramerostappe issonazakko

Ha misiley nuna bessishe de7izay aazey geekko issi wora medoossa ha misileza bolla xeellishe de7oos ha wora me doossay qas nu dere itoophiya xalalan beettiza wora medoosatappe issinokko ha medoosaza beyana gidi kare dereppe asati daro asati ydi ha medoossaza xeellosona

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko worame doossatappe issino gididayssa xeellishe de'oos issinoz eqqidi issinozi qas ichidi deees ha misile bolla beettishe deiza worame doossay itiophiya xalala beettizayssa gidida gisha kare dereppeka yiidi iza xeellosona.

Hayssa misileeza bolla qa nuni xeellishe deizay aazey giikko cilila maatay deiza gade bolla itiphiya bolla beettiza al'o worame duossatappe issinoza be ishe de'oos.

hayssa nu ha misileza bolla xeellishe deizay aazey giikko haaththe eeli de'iza abba haaththe giddon haylashoy lanqera keidinne awa xeellishe deizayssanne issi haaththe kafoy qas haaththe bollara heemeto bolla deizayssa be'ishe de'oos

Ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aazey giikko worame doossa be ishe de7oos ha worame doosazi eqqidinne issinozi qas iza guyera deizayssa be ishe de7oos hayssi ha wora me doosazi iitara woththera gooba gidida worame doosaappe issinokko.

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey geekko wora medosataa beyishe doos ha wora medoppe qasseka nu dere itophiyan xalalan beettiza wora melosatappe hissinokko ha melosata beyana gide kareppe daro asati gelidi nuus nu deres miisha ciggidi xeellosona.

ha misile zanqas nuni xeellishe deiza aaze giikko guutha gutha shuuchchatinne gitta gade giddon wora medosati eqqidi deizayssa beyishe de7oosa ha wora medosati qasseka nu derey itohiya xalala beettiza medosatakko

Ha misileza nuni xeellishe de7izay aazey giikko issi wora medoossa xeellishe de7oos wora giddon eqqidi de7ishin ha wora medoosay qasseka nu deretopphiya xalalan beettiza medoosakko ha medoossaza xeellanaw asati kare derepteka gelidi ha medoossaza xeellosona.

Ha misileza bollan nuni xeellishe de7izay aazee geekko issi wora me doossa beyishe de7os hame doossazi ogeza bollan hamettishe beettees hame mesotasappe qasse wora mesotasappe wolqamanne wothara iita gooba gidida wora mesotasappe issi nozakko.

ha misileza bolla nuni xeellishe deiza aze giikko shuchchati guutha gutsa shuchchati deiza denba gade giddon guutha haaththe eeli eeli deiza haaththeta giddon wora me doosati eqwo bolla deizayssa be ashe deayssa ha misileza bolla deiza wora me doosay qasse nu dere itiophiyan xalalan beettiza wora me doosakko

Ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko he nira hanara cilila maata giddora tiristiri nuna ha xeelliza godare be ishe dewos godarey qasse worame doossatappe issinozakko.